Lamba anankiray izay antsoina hoe lambahoany, izay fampiasan'ny Malagasy ary izay misoratsoratra samy manana ny môdely eo amin'ilay lambahoany. Anisan'ny misy sarina omby anankiroa izay tarisina olona anankiray antsoina hoe mpiandry omby.

Toerana anankiray azo ahitana olona maromaro, mandalo ary misy solaitra be anankiray misorasoratra amin'ny endrika samihafa misy tahaka ny soratra ireo karazan-tsakafo sy ny lanjany eo anilany.

Fotoana iray izay ivoahan'ireo : paolisy, maramila, zandarima ; anehoana sy ivohany miaraka amin'ireo fitaovany ; amin'ny fotoana anakiray izay tena fotoana manamarika indrindra. Anisan'izany ny andro iray malaza ohatra eto Madagaskara izay ivoahan' ireo miaraka amin'ny fitaovany ary ilaharin'ny zareo, anehoana zareo, ary ampisehony zareo ny maha malagasy azy ireo eto amin'ny tanindrazana eto.

Zavatra maromaro ilaina amin'ny ara-batana , ao ny kirema atao amin'ny tànana sy ny tongotra , hiarovana amin'ny vakivaky sy ny komavoka , ao ny atao hoe : kirema fampiasa amin'ny volo, indrindra fa rehefa ilay manasa volo dia efa hampiasaina io hanadiovana tsara ny hodi- doha sy ny volo, ao ny fampiasana amin'ny fanalavana volo, ary ao ny hampiasaina amin'ny fasiana tarehy.

Boky iray mitondra ny lohateny hoe :" Fanonganam -panjakana" izany hoe : fihetsika anankiray tsy ara-dalàna ataon'ny vondron'olona maromaro ; hanonganana fanjakana na fitondrana, na fihetsika ataona olona ara-politika na ireo mpitondra fanjakana na ireo polisy, izay ataon'ireo hanonganana fitondrana anankiray.

Boky anankiray misy sarisariny, toa tahaka ny boky iray izay fampiasan'ny ankizy amin'izao fotoana izao. Araka ilay hoe maha ankizy azy dia tsy hain'izy ireo ny mamaky an'ilay an-tsoratra ; fa mahasarika azy sy mahaliana azy bebe kokoa, araka ny maha ankizy azy, ny mamaky boky iray izay misy sarisary be dia be tahaka ito boky anankiray ito.